Medical practitioner show hopelessness in front of patient about de person health condition. E de cause big emotional wahala. As human being, pipu dey expect sey doctor or nurse wey dey treat dem suppose give dem hope even if de sickness hard. Once patients don see sey just talk like sey nothing dey again or like sey make de person just give up e dey pain well well. E fit even make de condition worse. First make we reason am from de side of de patient. Person wey sick already dey weak and dry confused. E dey weak and e dey confused. Dey look up to doctors or nurse make dem give am strength, make dem show sey something fit still happen. If Doctor now comes talk with sad face or talk set there is nothing we can do again, for this one don pass man power, e patient go be like sey life don end be that. E fit even give up totally and lose de little strength wet remain. This kind thing dey affect not just somebody but also mind and spirit. Hope na strong medicine even when treatment no sure, once person believe one chance for dey that hope fit push body to fight again and respond beta to treatment. But once hopelessness enta body go just begin shutdown. that one, na why e dey very important for health worker to talk with sense and care. Even if condition bad, dem suppose talk in a way wey we go prepare patient without killing hope completely. Another thing, another thing be sey, family members dey around sometimes. E no need to show hopelessness before patient make family no begin panic and everybody go dey cry, go breakdown. That kind atmosphere dey worse situation. e go come turn everything to sorrow. Pipu go forget to even think clearly about next step or think clearly about treatment wey still dey elsewhere. talk anyhow. E come dey too don tire but then elf don't give up. Even at that na their duty to give people courage. dey are not suppose to transfer their own share of frustration from patient to patient. Professional behaviour mean sey even when mata bad, you go still hold body talk with care and show respect to de person life. Sometimes wetin doctors need to do na just be honest but gentle; e no mean sey make dem lie but let dem know how to talk. Instead of saying nothing can be done, say this sickness strong but we go still try our best to manage am. That kind statement dey give patient small hope and peace of mind. On de side of ordinary pipu, if dem see doctor show hopelessness, dem go begin loose trust in hospital or medicine. De go fit even begin run go meet native doctor, prayer house just to find hope. That one fit expose dem to more danger. But if doctor handle things well, even if cure no dey, pipu go fit still think sey dem dey safe hands. That is very important, hope is very important for patient.

Tuberculosis wey pipu de call TB na serious sickness wey dey affect pipu for Nigeria and other part of the whole world. TB na disease wey de mostly affect lungs, but e fit still affect other part of the body like bone, brain, spine and kidney. Na small germ wey dem dey call bacteria de cause TB and dis bacteria fit spread from one person to another through air wen person wey get TB cough, sneeze or even talk. If person near another person wey get TB for long time and dem dey breath in the same air e fit carry the bacteria. But no be everybody wey carry the bacteria dey sick some pipu carry for body but you go sleep this one den dey call la ten t TB. Na wen the bacteria wake up and begin cause wahala for body, dem dey call am active TB. Na active TB dey cause symptoms and fit spread to other pipu. To make easier am going to breakdown somethings wey so you can understand the common symptoms of TB wey person fit notice, number one cough wey no dey go, one big sign of TB nah cough wey no dey stop. If person dey cough for more dan two to three weeks especially if the cough dey strong and no dey respond to normal cough medicine. Make den suspect TB o, sometimes the cough fit dry and sometimes e fit come with catarrh or even blood and without coughing blood. Number two we have coughing blood hermop hemoptysis wen TB don serious, person fit begin cough small small blood or blood mixed with mucus this one no be good sign at all e show sey TB affect lungs well and e de cause wound inside. Chest pain, another sign of TB nah pain for chest especially when person de breathe deep or cough um the pain fit de sharp or heavy like pressure for chest. Tiredness and weakness, person wey get TB de always feel weak and tired any small work, go tire am the body no go get energy and e go de slow for everything. Weight lose without trying persin dey lose weight and e no dey try to lose am e fit be sign of TB the weight go just de drop because the person dey fight serious infection. Loss of appetite, person wey get TB no go get hunger, food no go sweet again and dem go begin reject food even if e be if e dem favorite. Fever, especially for evening and night TB de cause slight fever wey de come especially for evening or night, the fever fit no too high but e go de come almost every day. Night sweat person wey get TB fit begin sweat for night like say e run marathon the sweat go soak clothes and sometimes even mattress dis one de happen even if the weather no hot. We have a lot of signs for TB e de very important to sabi dis symptoms because TB fit kill kill if person no treat amm early. TB de spread easily from one person to another especially if dem de live together or dem de close. Person de cough for long or e get any of dis sign make e no waste time make go hospital do test. The test no de pain and if dem confirm sey TB dey, treatment de free for many health centers.